Statue, na of dey oba of Benin One Oba Ovonrom from 1888 t0 1897 E name be Oba Ovonramwen Nogba Nogbaisi. and na only na im do imself, na im vote imself enter the position dis man e be fight against the British colonial forces wey be the red Benin dah year for 1897. e be symbol, dem dey use the statue represent the the strong spirit wey Benin people get everybody know say Benin people dey strong well well and de dey, and de dey, dey be brave people, dey get mind well well and dey sabi fight for everything wey belong to their own so na wetin this statue dey remind them of be that anytime wey dey pass that city center, wey dey see that um statue de dey always rember say Benin person suppose strong, suppose get mind e no suppose dey fear anything at all. also, the statue dey? remind dem of their cultural heritage and their responsibility to fight for their right make sure say the traditions of the people no go change because na wetin dis man sef do, im fight against all those British colonial masters make their cultural rights for no lost Dis statue dey the center of Benin exactly and na very popular spot for Benin people dey travel from different part of Nigeria and outside the country to come look am people dey go there go learn about the history of Edo people how dey take gain their independence as as a culture and ?dey take grow reach like dis. People dey also dey go there to go pay their their respect especially Benin people, dey de go pay their respect to dis man and to different other ancestors wey don do better better things for Benin city. Dis statue dey always dey remind even kings sey dey get work to do to maintain the? peace and growth of their community and Benin city at large.

pesin wey go market naw e mean say na son na tin naw sometin na en carry am go dere as yu dey reach di market yu go dey look wetiin yu ned yu go dey check di price di price haw much e bi dey compare am to di to different store yu go come begin dey price am some sellers naw de dey add dey dey add plenti moni join di original price of di tins wey we wan buy na why yu suppose free price am with dem you'll follow dem arg ehh argue till yu reach one point wey be sey de don reduce am and and and e suit yorp yorp yor yor budget if yu meet one seller wey bi say di seller no gree for di price wey yu dey talk yu go carry yorself waka go meet anoda seller till yu see till yu reach where di pesin gree sell for yu but sometine eh de go reach some some sellers wey bi sey de go sell fake tins give yu de go gree for yor price o bikos sey de know sey no bi better tin dem dey sell give yu na why yu suppose dey fit dey observe dey check wetin yu wan buy make e no bi say na fake fake tins na yu go buy yu go buy come carry am go house yu see sey yu no go fit use am yu supo as yu dey pesin wey dey go market naw yu suppose undertand di language of di pipol wey dey dere bikos if yu dey speak one language wey bi sey di pesin wey yu dey buy follow buy if yu speak anoda language una no go fit dey communicate well well una go just dey talk different different tins una fit even fight sef bi bikos bikos of lack lack of proper communication as as pesin wey dey go market e better make pesin get hin own list bikos as yu enter di market different different tins go dey enter yor eye to buy buh if yu get yor own list yu go fi??? di as yu dey buy di tins wey yu carry wey carry yu go yu go dey mark am also if yu dey go market di list wey yu write down dey important bikos if yu if yu??? dis market make yu forget wetin wetin carry wetin even carry yu come dere yu reach market naw make yu forget tins wey yu actually need go dey buy di small small tins wey yu no need so yu dey look am well well dey shine yor eye dey compare evritin to each oda as as pesin wey smart if yu dey buy anitin from ani pesin from market yu go dey look well well make ehh dem no sell di wrong one give yu if yu come still dey commot for di market yu go carry yor tin well carry am join bodi well make dem no tif am from yor bodi as yu dey waka for di market